pɔge neŋkpoŋ la zeŋ dakogi zu a maala seemaa a ŋmaara boma kyɛ ka boitiri ayi a biŋ ka ba de kyẽẽ boma eŋ perete poɔ a pare kaŋa zu kyɛ biŋ pelee kya ka o dogele boma a kerepooti zu.